Ndiyo nindeeba omuriro guriyo nigwosya ebinyansi nindeeba guryaka munonga munonga munonga guriyo nigwosya ebinyansi n'ebishaka byona guriyo gwabuguma guri aha kubugumira kimwe nindeeba siyidi egyo ebinyansi tibyakahire kwonka nindeeba omuriro guri aha kubuguma

Ndiyo nindeeba omushaija ariyo nayosya n'oweridingi ariyo nayosya ebyoma nindeeba ariyo akwatiriire ahariyo akwosya ebyoma sidi egi nindeebaho ebintu nindeeba ariyo akwosya ebyoma

Ndiyo nindeeba omushaija ategireho engaro nindeeba engaro z'omushaija akwise eky'enyanja omungaro kyeshami akikwatsire omungaro kyeshami

Ndiyo nindeeba omuntu ayemeriire ahaiguru ariyo akuringuririza oku oku ariyo nareeba, ahansi hariho amaizi

Ndiyo nindeeba emineekye emwe eri aha bwibo obukye ndeebaho n'ekiteebe ndeeba emineekye nyingi eri ahaburiro ndeeba endiijo eri omu saafuriya ndeeba endiijo eri aha kitenga endiijo etahiire gye eri aha kitenga eri ahansi, ahansi hariho akati kakozirwe omu bubaaho karimu emisuumari sayidi egi ndeebaho ebitookye

Ndiyo Nindeeba gilavu z'omuntu ariyo akwasire ekisasara ky'enjoki ariyo nakiha omukihumi nasayidi ahaifo aho ndeeba omushaija ndiyo nindeeba obugiravu bw'omushaija nekisasara ky'enjooki ahansi aho

Nyowe nindeeba omushaija aine ente ariyo naagyenda nazo kandi nindeeka kuriya ebizimbe, ente ariyo mazitwara omuka owe, ndeeba oruguuto rwaitaka

Nindeeba omukazi omwe omukazi omwe ashutami ayekwatsire ah'eitama ndeeba abaana abaana babiri ndeeba omwe ashutami arambikiriize n'omukazi omwe ashutami arambikiriize hariho n'ondiijo abyami ateekire amaju bari aheeru y'enju ah'eirembo

Nindeeba amaato abiri gari gari omu maizi gari nkagapakingyire ndeeba enyanja oku ndeeba oku enshozi ndeeba ebinyaatsi oku ndeeba abantu ndeeba amato agandi kuri omu maizi kuri ningareebayo nkoku gari hare